Vatambi vebhora vari munhandare yenhabvu panobuda ivo vatambi vana vemapato akasiyana zvichiratidzwa nezvipfeko zvavo zvakasiyana mumwe wavo anoratidza soano gadzirira kuda kukika bhora.

Panomubuda mukomana wechidiki akatakura bhegi kumusana kwake achifamba mumugwagwa. Kumashure kwake kunobudawozve mota yeruvara rwuchena uyezve tinoonawo masuwo arikubhudazve.